Issi olayi bokketidi iza giddoni haaththeyi dizayisanne ha haaththezappe guye bagara muzetinne badalati hara hara kaaththa qommoti dolishshe dizayisa besesi

puute qasseka ha wodey ehida maashinera bollara yiidi haputeza asi woykko maashiezi haaththe pistidi ushshishine bessees

Puutey maarara maarara tokketididi ha puuteza qasseka daro asatey shiiqidi dhaleta ushshishenne haaththeta ushshishe dizayssa bessees.

Badalati marara eqidi woyko tiyanas matidi kehipe c'lilidayti kahas be'ishin kehi lo'zayti madadara eqidaysa be'os.

Donoyi bookettidi haysan keehi daro donoyi, bookettidi bookettidi issi matan shiikida issanne issi asi dassi ha dononza ba kushshen oykkidi beshishee dees.

Katha ayfey daro daro keehippe daro katha ayfey issi bolla shiiqidi de7ees. Ha kathaza qassikka haathe qolidi iza meeccishe dizayssa akeekisees.

Meheti mida mathayi toketiza mathayi kehi ci,ililidinne qasika kehippe aduqidi ekida cililo matha be,os

Ha bagara gadey otheti ekida gaday des gede bagara qasi shonkora getetiza uyetiza woyiko maliza mithi dara dawus qaseka izi gidon hara mithatika eqi detes.

Appiley teeridinne meeetettanas gakkidi dizayssanne ha apiley bolla qasseka ta be7ishin iray bukkidayssa qasse xaazotidi izi bolla dizayssa bessees.

barbarey keehippe melidi gaacettanas matidi dizayssanne qasse booththaranne zo'ora walaka madabara giddon woykko dalga madabara giddon aadhdhidi dizayssa bessees

heedzdzu saatara giddon tukki ayfeti maxeti maxeti giidi deettes ha tukki ayfetikka beyishin keehippe teeridaytanne qasse melanas gakkidi dizayta

mango mitha daara keehippe cili cila woykko zilla ekki daara dawus ha mango mithay bolla qasseka qoodan keehi dariza mango ayfeti deettes

keehippe daro asati shiiqidi moddho modho asati woykko gita gita asati shiiqidi gistey zeretidi tiyas gakkida giste giddon ha simmidi eqqida

issi addedayssi kareti achchay booththu gididayssi muuze daaro oykkidi oykko kaxanas giigada diza muuze daaro oykkidi ha nuko simmide mecishi eqqidees

issi karetha aayo daara muuze haythe woykko muuze gurba qanxashe dizayssa bessees ha aayaka ta beyishin lee7adanne ekkizayssanne karetha

Daro apile mithati dizayssanne ha apile mithata bolla teeridi meetettanas giigidi uttida ayfeti oykko qodan keehi dariza ayfeti de'eettes.

badalay qasseka toketidi tiyidinne meethas giigishenne qaseka badalaz beyishin keehippe cililo gididayssa bessizayssakko

Toomoy toketidinne gitatidayssanne ha tuumo giddofe koshshonta maatata oykko tuumezi xunnenna mala ooththiza maatata henira nam'u asate hokkidi harmishin beyees.

Hayssan qasseka paapaayay maxettidi daroy gaden dizayssanne qasseka izappe baggazi marabaran aathettidi uttidayssa beyoos.

Issi adde daysi gede simidi goyishe dees. Issi mac'asiya qaseka gede biitaza akapara kesishe daws. Heni bagara daro asati qaseka eqidi de'etees.

Papaya toketidi dolizayisanne haa papaya matara daro asati giddora gede adhi bizayisa qase issi ayiyaadabara ba kushe gochada bawusi

Issi karetha aya de'ara utada achi izis bothi ekizara bolla xeelashe sanithe iza xayipashe dizaysane ba kushen sanee oyikidaysa beses

tumoy zuurora zuurora tokketidi dees qasseka nam7u asate gede guye baggara kahara asaykka beettes shin iseti shiiqida yooththizo maata izappe buuccishi deettis

daro maca asati shiiqidi dunoy tuketidi bookkos gakkida duno garsefe koshshonta maatata woykko harmata buuccishe dizayssakko

issi aawa dayssi oykko addedayssi melida badala tarshishenne qasse badalaza bollafe qafoza poqishe dizayssa bessees

issi aayo daara hokkada gakkida giste dhumi ekkiza bessan hokkada cakashenne woykko maxashe dizayssa bessees ha7ayiya booththa sharbe be dabbo bolla qachadus

muuzey keeheppe ayfe ziggita gidida moozey qanxettidi qanxettidi issi bolla doorettidi dizayssanne qasseka daro asati muuzeza tookkiza asati muuzeza lanqen eqqidayssa bessees

daro asati gadey goyettidi giigida gade giddon saynen saynnen ba zeretha oyqidi kathasa ha simmidi zerishe guye sinthe hizgidi zerishe eyettes

Aayo daara qasseka hokkada santhe garthefe maata buucishinenne hasanthay qasseka keehi celili ekkidayssa beyoos.

issi keehippe cimmida aawadayssi booththa afila may7di ha baggara eqqidi dees he baggara qasseka issi addedayssi boorane gade goyishe dees

daro asati ooththo ooththi simmidi ba ooththida iqata woykko akaafatanne marcota hara hara biishata be hashe bolla tookkidi eqqidi muleytikka ha beyidi eqqida

daro asati shiiqidi deettes issi addey gede simmidi hokkidi bookkishi dees henera qasseka ze7o may7o may7ida macasadara akaafa oyqqada eqqada dawus

Deniba gade asati kamera woyikko mashinera gaishe detes hanira qaseka goyetidi zereti zeretanas kanche nagetiza gade deas.

Issi melidi woykon kehippe xurati ekida besan qasi asati kamera gade goyishe dizaysa nne izzeti goyishin habagara gitta mithati dizaysa beses

Guye bagara kehi githa githa mithati kehippe lo, izayite ci,lili ekidayiti betees ha mithatha garsen qasika gade goyiza kameti woyiko mashineti marara eqida

Issi macasa dara zos zo7o sure gixidara gade izan goyiza maashine woykko kaame lanqen eqqada ha simma eqqada miicashe dizayssa be7os.

Ha wodey taknolojey ehida goshsha mashine woykko goshsha makinay eqqidayssanne izafe guye baggara gita gita mitati dizayssa beyoos

Hayssan qasseka daro asati garsera gulbatidinne woykkko qas issi issinoti eqqi didizayssanne izeta matara kath buketikko punniza maashine dizayssa bessees.

Issi goshsha maashinne woykko kaamedaaro be sinthen wothi udi daro macanne attuma asati issiso shiiqidi eqqidi ha simmidi de7izayssabess.

Keeheppe daro qommo kaameti oykko goshshas izan asi go7ettiza mashineti misile bolla sa7alettidi dizayssa beyoos

hayssan qasseka ha wodezi ehida maashinera oykko ha teknolojey ehida mashinera daro maca asati sheeqidinne uutha ha yishe dizayssa bessees

Issi goshsha maashiney dayssi booththanne karetha medno oykkidayssi issi oge giddon eqqidayssanne ha maashiney qasse hayssa nu wodezi woykko tekololoji ehidayssa bessees.

Hayssan asati oyddo qodan gidida kaamen goshsha gade goyishe dizayssanne issi addey ha baggan eqqide dizayssa bessees.

Gashshe naa' darra sollo medhdho sharbe ba qodhen xaxada qas beskka gasheshin gashe naa' baa'da dawuss. Ha gashe na'ykka kehippe ha xelashe dees.

Daro asathi shiiqi issi kifile giddon dizayssanne qassika issi maccassa hini baggara gashe na7aa ba7ada dizayssa hanira qassi zo7o mayo mayida maccasiya hokka dizayssa bessees.

Issi adde dayssi soo giddoppe qasseka haraso pude pooqe bolla kessizatho mala masates. Katha madabara giddon siketidi dizayssa tookkidi bishe de7ees.

nam'u macasati nam'atikka booththa may'o may'idayti qasseka ba duuna bolla ciimbile woththidayti ha simmi uuttidii qurse woykko missa maana deettes

Issi macas issi addedayssi waraqata bolla xaafishi dees qasseka issi noozi saaxine giddon xaaxetiza santhiyo aaththide aathide issi bolla duurishi dees.

asati kath gakkin bukkidinne punni giigissidi madabara giddon aaththidi sikidi kaame ehidi woththidi kaameza bolla caanishe deettes

Baddalay tokkittidi tiyas mattizayzassanne nam''u duma Asati iza xeellizayssa bessishe dees

Gistey deyes gisttey buro kessishe deyes ha gistezzappe gede bagarra botha qamisse mayida aya deyaws ha ayekka gistezza gidorra ha simadda yashdaws.

Daro macasati shiiqidi gakkida badala woykkotiya badala shiiqidi tarchishenne qas iza giddofe badalaza qefoza poqishe de7ettes.

daro asati hokkidi baadhdho oykko tiyida baadhdho maxishinne issi addedayssi keeshera hamaxettida baadhdho tookki bisishe dees

tuumoy tokketidi dolishe diza bessan aadhdhidi aadhdhidi mangotinne afukadoti harati yarati giddon aadhdhi aadhdhi toketidi dolishe dizayssa bessees

badalay dolada ba ki7o bolla nam7anne heedzdza ba7adizayssanne ha badalaya tiyada meetettanas gakkidayssa akeekise doos

booththa qoobe huphe bolla woththida asati macasiyakka qoobe wothadus qas macasey matara ha baggara diza addey zhimpa zhimpa hizigida qanthe oykkidayssa bessees

Kathay bukettanas bale giddon qanxettidi qolettidi din aayodara qasse kathaza yaada mithan shirada shirada bessashe dizayssa bessees aayakka keehi caali daaro.

issi karetha addedaysi be huphe bolla qoofe woxxiday miicishe ha simmidi ba kushen mal7o dono oykko shukare giza dono oyqqidi uttides

Badalay maarara toketi didin ha badalaykka qas away bochchidayssa masates aadhdhi aadhdhi hbadalata haythi qoorumidi woykko galal'i ekkidayssa bessees.

issi aaya daara booththa qamise may7ada iza bollaka booththa koote may7idara huphe bollaka qasse booththa shaashe qacada giste giddon ha simma eqqadus

Issi gaxxare keeththe woykko maata keeththe daara ha keeththey dan7ora woysha keshay kesheti dees ha keshazappe qasseka guye baggara uuthi keehippe gitati gitati ekkida uuthi dees.

Hayssan qasse omarssara asati issi bessan shiiqidi gede zumati ekkida woyko keethe mala zumay dizaysa ba silken qarathishe de7etes.

Kehippe woratti ekkida bessan kehippe daro asati woyikko attuma asati kanche qorettidi issi marara uttidi de'osona.

Kehi daro asati woyikko qodan dariza asati issi madadara woyikko issi guye sinta mara kalidi ha simidi yishe dizayisane izayitape sinten diza addezi galal'o kote mayides.

daro asati issi woratti ekida wora giddon shiiqidi eqqida henira qas giddon issi booththa aawadayssi booththa may7o may7idi kushe iidimmi eqqidees

Keehippe gita oykko wolqama gidida abbay dees ha abbas guye baggara ogey dees ogezappe qasse ha baggara woray dees.

Hayssan qasseka qoodan keehippe daro asati issi matan shiiqidi issi bessan eqqidi kushey dimmidi deettes hayssata giddonka issi macasadara galal7omayo may'a dadawus.

Issi addedayssi woysha lanqen oykko woysha giza mitha lanqen eqqidi karetha may7o may7idayssi ba kushe bolla denthidi duuna doyidi eqqides

daro asati pute okkidi pute kase toketidi dolida ogera qasseka iza garsera hara puuteza tokkanaas ba kushen kushen daro asati oykkidi ha simme yizayssa beyoos

issi woratti ekkida ogen woykko gita gita mithati henira diza ogelanqera oydde gidiza asati gede aadhdhi bizayssanne ha baggara gadey guyetti dizayssa beyoos

issi addedayssi puute mango fuutey dolidinne tokettanas gakkidayssa giddun karetha addey modhi ekkizay ha simmidi eqqidayssa bessees

issi aayo daara booththa may7o woykko booththa laxana may7idara hokkada maata haythe duutha she dawus qas izi matara addeti eqqidi dizay beettees

issi addadaysi puute tokkanaas olla bookkishe dizayssanne henira qass daro asati izatho puuteza kushen oykkidi olla bookki bookki tokkanaa giigettishe deettis

Addakka bazzoti ekkontayssa woykko addaka geeddzatti ekkonta dere giddon doliza mithati beettettes ha mithatikka qasseka asasoy poykko keeththe deenna.

Keehippe gita gita gidida asati ha ba kushen puute oykkidi ha oge simmidi yishe dizayssanne issi aawozi booththa qoofe bahopphe bolla woththi dees.

Qoodan ichasha gidiza attuma asati woykko gita gita asati ha asatikka nu beyishin kawo oosancha masatizayti ha simmidi woratti ekkida wora giddon eqqidayssa bessees.

keehippe zhilidi woykko cililidi ekkida mith kanche shiiqidi haysta beyishin keehippe woratti ekkida bessamasatees woray beettishi dees

Issi woratti ekkida gade woykko gita gita mithati heni baggara dizayssanne ha baggara qasseka goyettida gadey dees qasse giddora daro asati pude bishe deettes.

Issi oge bolla madaabara hiixxidi asati loometa burtukaaneta qaariyatanne hessa hessa malata daro ayfa ayfeta shiishi bayzizayssa bessees

daro maca asate shiiqidi ba sinthen dunota xaaxitida santheta har mela santhetanne hara hara meishata mule shiishshidi uttidi bayzishe deettis

he baggara keeththe hani baggarakka keeththe ha baggarakka qase asati shiiqidi giya giyatishe woykko ba shiishshida iqa bayzishe dizayssanne ha baggarakka qaseka shunkurtetan daro daro miishata bayzishe deetti

Issi keeththa giddon daro muuzeti he baggarakka ha baggara soxetidi deettes iza ta garsen qasseka lo'ometi burtukaneti maaran utti deettes

Santhetinne hara hara xaaxettida santhey hi hari mela santhey hi hara hara ayfa ayfetikka issi keeththa giddon shiiqidi maaran maaran dooretti di dizayssa bes.

issi kifile giddon woykka suyqe giddon daro ayfa ayfeti deettes izatapeka leemisos paapaayati burtukaneti lowometinne shunkurteti deettes

Hayssan qasseka giya giddon daro asati shiiqidi daro qommo katha qommota hara hara miishata shiiqidi janxila ba huphe bolla away awiza gish oyqqidi bayzishe deeta.

issi keeththa giddon daro qommo ayfa ayfeti dizayssanne ha ayfa ayfetappe issoy muuzey shunkurtey loomey dizayssa bessees

He baggara mango ha baggaraka mango giidi kehippe zhiilatidi woykko cililidi ekida bessa besees ha mangoza bollaka ta be'ishin ayfey deena.

Issi aaressa maccasa daara be huphe oshachcha baggara duge yeggada be kushe ha histta bessada salo medho mayo mayada ba kushen ciishsha oykada da7awus.

Issi macasha dara salo mayo medho mayidara ba kushen ciishsha oyqada eeqidara ha siimmada ba kushe histta denththada nunara miccizayssa masata eeqadus

Haysan qaseka hedzu macasati hedzatika ba huphes issay issay galal'o mayo mayidi huphe bollaka galal'o sheshe qacidi dosona

Issi awadaysi garsera botha mayo mayidaysi ha simidi eqides ha adezika c'ishay garsera saxinen shiqidi utida gidon eqides.

Be'iahin kehipe lo'iza badalay tiyidi kaxanaso woyko cacetaso gakida badala issi ade daysi ba kushen waraqata oykidays ha badalape isso oyki eqides

Nam77u addeti wora giddon yiidi uttidi ba sinthen tama eethidi tamazikka qasse keehi wololi gi eexxishin iza lanqqen uttidi mitha oyqqidi be7ishe dizayssa be7oos.

daro macasati issi kilase giddon woykko issi kitile giddon shiiqidi ciisha qachti qachidi maara oytethidi oytethidi wothishe dizayssanne issi macasaya shaashehu phenqacidayssadis

Issi adde dayssi zo'o shurabe mayidayssi ciishshata zo'o melke oykkida ciishata shiishshidi issi lanqe ha baggan aaththidi ciishshaza lanqen eqqidis.

Daro macasati shiiqidi qanxettidi yiidi uttida ciishsha issi bolla shiishshidi shiishshidi maaran oyqqidi eqqidayssa bessees

heedzdzu macasati ciisha giddon eqqidi ciisha duuthishe duuthishe dizayssanne ha heedzdzu macasatikka qasseka salo medho may7o may7dayssa bessees

Dado asati shiiqidi addeza kababi eqqida qasseka giddon gadey goyettidi puutey tokketanassinne giigidi dizayssa ne qasseka addeza eqqidi be qofo aaththishe dizayssa beoosa.

issi zo'o macashi daara woykko aayo daara be huphe bolla shaarbe woykko shaashe qacci daara galal'o medho pudhiza abeeba maxa shiishshada woykko buucca oyqqadus

issi keshetidi diza oykko biratatan keshettida bessan daro ciishshati keehipelo7iza ogera dolidi dishin issi macasadaara baada ciishsa haythiza duutha shiidawu

muuzey toketidinne izapfe qas aypes matidayssi qasseka harati buro dolishe dizayssinne ha muuzey qasse keehippe cililo woykko haaththe demmidi dolidayssa bessees

qoodan keehippe dariza asati issi keeththa giddon shiiqidi guyerakka gidin sintherakka gidin kartoona giddon ciishata qachidi qachidi woththizayssa besse

Issi galal'o kumeth may''o may'ida addedayssi woxxishi haadees qasseka izappe guye baggara booththa kumeth may'o may'idayssika iza gatethidi woxxishi dees.

Maca asati shiiqidi ciishsha maapistale giddon aaththi aaththi giigissishinne ciishsha maaran maaran woththishe dizayssa bessishe dees.

Asati hokkidi hokkidi zeretha zeridi zeridi qasseka iza bolla biitta mayzidi mayzideyadhdhizayssanne qasseka issi aayo daara keehippe modho daara hokka dadezayssa bessees.

Heedzdzu macasati ciisha bo giddon eqqidi heedzdzatikka qasseka booththa may7o bollara may7idi dizayti izi aasas ufayettidi meicishe deette.

Nam'u macasati booththa qamise may'idayti koolo beto giddun aaththizayti ciisha nam'atikka udummidi huphe bollaka qasseka ciishsha qachi didettes izetasha baggara uuthi dees.

Asati omarsara shiiqidi issi bessan shiiqidi tama eeththi sheddizayssanne iza tafe guye baggara issi nozappe guye baggara dizayti uttidayssa bessees

Ciishata galal'onne zo'o malke oykkidayta kartoone giddon aaththidi aaththidi maaran maaran woththidayssa bessees ha ciishshatikka keehippe lo'oosona.

issi goyettida gadde giddon keehippe qodan dariza adde asati deettes ha asatas qasseka guye baggara gadeza goyiza kaame dees

kuttoy keeththay keexxetten iza gaaththen daro kuttoti dizayssanne lanqera yiidi qasseka asati daro asati shiiqidi ha kuttota beyishe dizayssa bessees issi nozikka booththa may7o ma7idees

Puteyi toketidine haraso epidi tosasi gigidi utidayisanne issi ade dayisi ayife lalidi dagamidi ha simidi xeliishshe dizayisa besseesi

Ogey giddora dees puda baggara keehi daro wooray dees qasse guye baggarakka keehippe daro wooray dees hessafe pudekka oge malatizay dees

ogey pudde ladati ekkida ogen woykko zumatidi aafoti ekkida bessan ha wodey ehida kaamera asati gade goyshe dizayssa bessees

issi adde dayssi booththa may7o mayidi garsara jinche sure gixidi kaamey guyera eqqidishin hayzidi pude eqqidi izi xeellishe dizayssa bessees

Hshachcha baggarakka wora hadirsa baggarakka wora qasseka ha baggara diza woraza matan haaththe ogey des ha haaththazi bishe pude baggara qasseka giddora ogey dees.

Hayssan qasseka teyteinpuutey toketidayssa garsin maarara maarara woykko issi zuurora zuurora haaththe ehidi nam'u asati haaththe ushshishe deettes.

Asati maaran gade goydi gadeza qasseka issi maarara maarara zuurira zuurera katha izan zeranas giigissidayssanne qasseka katha dhalleta izan qolidayssa bessees.

issi addey zu7atti ekkiza uykko qesera ordi ekkiza addey boththa shurabe may7idi guutha borce shimpa shimpa gidayssara iza guyera qasseka maashinen hara addey gade goyshi dees

Omarsanas gadey gishn awa ayfey gelo bolla diza saaten daro deyshati gede simid qodan keehippe dariza deyshati so simi bishe dizaysa beses

Issi adde dayssi miiziya ba mara yelin ha miiziya tookkidi eqqidaysanne miizaya qasseka be duuna doyada maraysi waassashe dizaysa besses.

Phuphulle ba saxinne gidon shiqidd issi marara garsara salanday hixethin issi marra phuphullethi saxinne gidon dizayssa besess.

keeththeti issisora madadan keexetti dishin issi kuttodara qas gaden eqqada puda simma eqqidaronne henin qasse keeththaza bolla booththa kuttodara dizayssa bessees

Asati mithan qaxxerethiti keexidi iza bolla qasseka hara hara negeereta wufestaaletan qacherethidi iza giddon kuttota shiishshidi wothidayssa bessee.

mithafe oohsettiza keeththe woykko koshina masatiza karera qoodan keehi dariza deyshata issi naadayssi haa simisidi laaggizayssa bessees

hayssan qas karetha miizatanne issi booththara karetha walaka maradaarera histida issi macasha daara ha oge bollara laaggashe yizayssa bessees

Daro asati issi bale giddon woykko dembatti ekkida gade giddon hayssika beyishin giya masatees hayssa giddon qasse daro booratinne daro marati daro asatara deettes.

Issi achchey saayati ekkiza addedayssi adde kuttodayssa oykkidi ha adde kuttoyka qasse keehippe modhi ekkizayssa shin ba kushen oykkidi bessishi dees

Issi mango miththa bolla qoodan keehippe darizane qasse meetetanas matidawoyko teeri ekkida mango ayfeti beetetees.

Issi asi de'iyayssi bangga zeretta keehippe ordde oykkizayssa. hayssappe mala bangga erzayssa gidikko murqqa bangga gettetees. Ha bangga ba kuushshe bolla oyqqi dettees

Issi aawa dayssi kaththa bukkishenne qasse be bukkiza kaththaza carkko bolla gafezi carkko bolla baana mala carkon izi qasse punishe dizayssa hayssan tani be'adis.

Issi adde daysi pute toketizaysa garsi ehidii haththe ushishe dess qasse issi ade hinibagara ha simi eqidi eza xeelishe dess

Hayisan pute qasika toketidayisi dolidi hara besan toketans gakidayisanne ha pute tani xelishin kehipe ci,lilonne be,ishin lo,iza ogera dolidayisa besees

Issi tokettida matati detees.haa matati be'ishshinn qasi kehippe lo'etees.cilileteththazanni kehippe lo'iza ogera dolizayitta.

Daro asati baddallay zerettidii doollidi tiyidii tiyidayssi qasekka meelidayssa ba kushshen baddallaza menththi menththi oykiddi ha siimmi oykidii eeqiddi de'iossonna.

badalay tiyada metettanas woykko nooqettanas woykko caacettanas giigidaaro poqidi ha izo nuna bessishe dizayssa bessees

issi aaho gaden keehippe denbattiza gadin gistey zeerettidinne ha zeretida gistey qasse tiya oykko tiyattidi ekkidayssa hansilendo7oos

Ayfiayfa qommotappe issino gididay afkado geetettizayssi maxettidi maxettidi daro afkadoy saaxinen aadhdhidi madadara uttidayssa bessees.

Daro katha ayfeti shiiqidi deettes ha katha ayfetata as qasseka saynen dumma dumma shiishshidi iza bolla waraqata woththidi wothidi woththida.

issi macasidaara dono giddon eqqada qasse donozappe kaashada donoza uthaza kessada ba kushen oyqada ha bessashe dawus

Tukke puutey fistale giddon biittay aadhdhin ha biittaza bolla izeti tokkidayssi dolidi tossas giigidinne dizayssa bessees.

Daro asata shiiahid issi botan utisid issi cala awa days bootha mayo mayidays utisid izeta tamarishe woyko Izetas hasa'ishe des.

Kehi dembatidinne mattati ekkida besani be'ishin gilqidi woykon gashi ekida megeti issisora shiqidi mattaza mishe dizaysa beyaysi.

Hanin zo'o qaseka qanthe bagara izis booth walaketida mara na daaro daro asat shiqid oyqid eqi de'osona.

Nam'u hareti ha simidi issi ade de'aysi madabara gidope kaatha kesin katha ayde hareti hokidi mishe dizaysane adezi ha beyishe dizaysa beses

Gede bagara daro miizati laagetidi yeetesi, ha bagara qaseka sinthera hezdzdu hare guyera qaseka kaceyi gitatida Bula boorayi laagetidi yeesi.

issi keeththa lanqen daro asata utisidi issi aawadayssi booththa may7o may7iday ta bi7ishin astamare malatiza aawadayssi hokkidi izata tamarsi shidizayssa bessiees

issoy mehe aakime masatizay booththa may7o may7iday booththa deyshe daaro ha simmi eqqidi narpe caddishe ha simmi eqqidayssa beyoos

nam7u asati hayssan issi paradaaro oykkidi ha baggara gashe naa dayssi oykki eqqin qasseka ushachcha baggara issi mehe akime masatizay eqqides

daro asati booththa may7o may7di oykko oyddu adde asati booththa may7o may7ida ha oyddatappeka issoy qasseka belxiginna parte bessiza shuraabe may7ides

Issi caala aayo daara woykko cima aayo daara issi miizadaaro miizays qoodhen diza wodoro dafada oyqidayssanne ha aayiya qasseka garsera booththa qamose may7dayssa besse

Orddalle geetheththiza do7adara qoodan oydda gidida ethi issi ogera gede simmidi mulethikka bizayssanne maatha giddora ethi bishe dizayssa be7oos.

Issi maatay melidi ekida besaani wora medosatappe issino gididayi woykko wolqama gidida gaamoti woyko gaamoti nam'us eqidaysa be'osi.

Issi kafodaara botharanne karetha walakka kafodaara duunaykka qasseka izis keehi adussa woyiko gade goyiza miisha masatiza kafodaara utta dawus

Melidimaatazi meli ekkida bessan keehippe gita gidida nam7u maahetikka keehippe gitanne adussa gidida yashisiza maaheti eqqidi deettes.

Wora hare geetettizaara woykko zebra geetettizaara wora giddon woykko meli ekkida bulali ekkida maata giddon eqqidi ha be'ishe dees.

Issi godarsa naa daara ha simma eqqada ba duuna doyada guye simma xeellizayssanne ha godarsiya eqqida bessay maatati ekkidayssa bessees

issi qammidi hoykko omarsidi ekkida bessan ha baggara geegge geetettiza do7a daaradawus qasseka heni baggara maahe geetettiza do7ay nam7atikka ichi di leettes

nu dere giddon al'o do'a geetettizara kacey woggayssa izis gididara kacezi qas qalam'ettidi izis guye simmidara waaliya geetettizara mit shuchcha bolla eqqada dawus

issi wora kanadara goynay qas izis keehippe aduqa ekkizara som7oykka qasseka izis aduqada woykko paza ekkidara gede simmada woxxashe dawus

Omarsara woykka dhumi ekkida bessan daro godareti issifa shiiqidinne izi aaza hayqethi mishe dizayssa bessees.

Urdale geetettiza do'adaara gitatidi ekkida maata giddora gede bashe izi aazi demmada dagammada chirich gaada ha simmada xeellashe dawas.

qammi ekkida bessan woykko dhumi ekkida bessan daro godareti woykko be naytara naytara giidi godareti shiiqidi ha simmidi ba ayfe phirxi histidi be7ishi deeti